N nyɛla paɣa ka o yɛ liiga boɣa bihi ka so chinchin n bob bobga ka gbubi gbambila ka zahama bɛ dinni ka ŋmaligi yuundi o nyaanga paɣa shaba ka zaham gbambihi anahi ʒɛ bi gba tooni ka ŋarim bɛ bi luɣuli zuɣu ka niraba ʒi dinni

N nyɛla loori ni koriti tankpaɣu ka kom do di tooni ka nirabaayi kanna ŋun bɛ tooni maa yɛla liiga piɛlli ka ŋun bɛ nyaangi maa yɛ liiga ʒiɛ ka shab sa katalɛm ʒi di gbunni ka tihi zibigi luɣuli zuɣu

N nyɛla bia ni ʒɛya n yɛ liiga piɛlli ka di tooni lee bombom ka o so jinjɛm ka piri namda dozim n zaŋ luŋ yili o nyingoli ni n ŋmɛra ka bihi gba ʒɛ o nyaanga n lihira

Bipuɣunsi n so chinchina bi nyoɣani ka shab yɛ nyingoli ni yaɣu ka shab mii zaŋ bi yaɣu piri bi nuhi n piri namda ka ʒi binyɛra shab dina biɛla piɛɣu ni ka shab mii dini bɛ tahali ni ka bi ʒili chɛna